Nyig kic opye i wi atura ma ki dyere tye mayelo itenge tye matar nyig kic-ce tye makome ongolo mayelo ki macol atura mukene tye kenyo madwong